so ni n bɔŋɔ ka niriba bɛni ka be niribaayi zaya ka ban kpalim maa ʒɛya ka tɛbuli zaa bɛ tuuni bɛ niribaayi shɛbi ban zaya maa yɛla liga sabila ka nɛɛpiɛla ka bɛ dini

Niriba m boŋɔ ka paɣa be bɛ ni ban kpalim maa nyɛla dobba ka bɛ ye liiga piɛlla ka pili zipiliti zipiliti maa sheŋa nyɛla zaɣa nuɣuso ka nyɛ zaɣa piɛla ka sheŋa nyɛ tampilim ka tihi za bɛ tooni.

Namda nim n bɔŋɔ ka di kala nim maa gabi gabi namda nim maa zooya di kala nim maa nyɛla zaɣ nuɣso biɛni zaɣ ʒiɛhi biɛni zaŋ dozim biɛni ka zaɣ piɛla biɛni

Kom n doya kom maa duli na ka suɣa si ba ayi zaya suɣa maa gbunni ka kuɣusi zaya kuɣusi maa nyɛla zaɣi zɛhi ka di yaɣi shɛŋa nyɛ zaɣi tankpaɣu ka si luɣuli ni kpukpali tihi zaya kom maa yɛanga zoli ndoya maa zoli maa zuɣu ka tihi bɛni.

Tuun tumdibi n boŋo ka bi bɛ tandi ni ka so ʒɛ tandi maa zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ka piri namda sabinli tumtumdiba maa puuni so yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ

Niriba m boŋɔ bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka so ye liiga ʒee o luɣuli ka so gba ʒia o bi ye liiga ka o gba tooni so ʒia ka ye liiga nuɣuso ka filaawaasi be bɛ luɣa ni.

Niraba n boŋo ka paɣa ʒiya ka gbubi bia ka kuhura ka so ʒɛya n ŋmaariba viidiya ka so gbubi o duni n kuriya ka gbubi o puli bi nyaanga ka niraba ayi ʒɛya ka yɛ neen yinsi ka nyaɣa baaji nima

Paɣa n boŋo o yɛla liiga vakali ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbubi dirigu o nuuni ka ʒi teebuli zuɣu ka fulaawaasi nim paya o luɣuli ni ka ŋmani tam teebuli shɛli zuɣu

Niraba n boŋo bi nyɛla niraba anahi ka bi niraba ata kpabi bihi ka bi niraba ata ʒi binyɛra bi zuɣu ni ka yino gbubi anbirala ka yino zaŋ tani ƶiɛ n kpabi bia ka gbubi bin dozim o nuuni

Tumtumdiba n boŋo bi zaa nyɛla dabba ka so yɛ liiga vakaɣali ka di boɣu niŋ zaɣ dozim o nyaanga ka so yɛ singirɛti ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so kuriya ni o tooi bini ka so yɛ liiga piɛlli n kuri boɣali ni

Paɣa n ʒɛya o nyɛla gbanpiɛlli ka yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabinli ka bihi gbubi o sheeni bihi maa shab yɛla liiga ʒiɛhi ka so ʒɛya o bi piri namda ka Dikpuni ʒɛ bi nyaanga dikpuni maa zuɣu bin sabila sabisabi paya